Ezzike li Zaakayo lyewuunya ekigenda mu maaso, liddugavu liku litadde akagalo mu kamwa. Liyina ebyooya ebya langi enzirugavu lirina amaaso abiri n'ennyindo eriko emidumu ebiri. Litudde mu buddo obwa langi eya kiragala

Ennyumba ng'ozirengerera wala, ensozi, ennimiro, emigga nga biraga okunyirira okw'enjawulo. Enfaanana yaabyo birimu emiti, birimu amabangabanga era nga binyuma okulabako. Ensozi ezijjudde emiti egiraga nga misimbe, egimu girabika gyemeza gyokka. Muli kalitunsi, ennyumba ezirina amabaati amamyufu.

Tulaba omwana omuto nga yeeteekateeka okusimula omupiira era ng'agutaddewo bulungi nnyo we wandiyise mu kisaawe, ng'essaawa yonna omwana ono omuddugavu oba gwe wandiyise Omufirika agenda kujja agusambe, essanyu limubugaane. Ali mu ssaati ey'ebibomboola nga mulimu kkala, nga mulimu langi ez'enjawulo, ng'era ali mu mpale ey'ekinu. Omupiira mweru, weewaawo nga guddugaladdugalamu naye nga gulimu ebiba ebiddugavu n'ebyeru.

Enjuki empitirivu nga ziri ku muzinga gwazo, ne kabaka waazo mwali. Kabaka waazo ye tazifaanana nnyo, munene okusinga zo era nga we ziri waliwo n'ekirimba ky'omubisi.

Ekifaananyi ky'omuvubuka azannyisa alabika okuba nga munnakatemba, ayambadde akakoofiira n'essaati eri mu langi eya kyenvu. Yeesibye omusipi, essaati ye kuliko eddubu, ekifaananyi ky'eddubu.

Abanayuganda gye muli? Mweyagala bannange? Kano ke kabonero akabeera ku ssente zonna oba ka mitwalo etaano, oba ka mitwalo emeka oba ka mitwalo emeka; ke kabonero akabeerako era nga kasangibwa mu Uganda. Bw'oyisa amaaso bw'olengera bendera ya Uganda esiigiddwa ku kisenge era nga n'emiti gyegiri egy'enjawulo, waliyo ebifaananyi by'abalwanyi nnamige ebirabikirwa mu kifaananyi kino.

Omukyala omukaddekadde ne bazzukulu be oba batabani be babiri bali mu kukoola mboga. Ekikolwa kino bakikola bakutte enkumbi buli omu, era nga bambadde engoye ez'enjawulo ng'omukadde asibye n'ekitambaala ku mutwe, ayambadde gomesi erimirwamu gye baayitanga kade era ng'omulimu gugendera ddala bukwakku.

Oluyange lw'oku mazzi nga luyimiridde mu muddo kumpi n'amazzi oba omugga nga luteeze ekyokulya luyina langi ez'enjawulo mulimu eya kira e e eya mulimu enjeru, eya kikuusikuusi, enzirugavu nga luyimiridde mu muddo ogwa kiragala.

Enkulaakulana ey'enjawulo eraga amategula n'ennyumba ez'amabaati ezaakalina. Nga bw'oyisa amaaso olengera ekibuga kirimu ebizimbe ebirala era ebya zikalina ez'enjawulo era nga waliwo n'emiti. Ekimu ekiraga nti obutonde bw'ensi bukyali mu kkala yaabwo eya kiragala weewaawo nga n'ebizimbe weebiri.

Ekkuumiro ly'ebisolo nga lirimu enjovu ezaakula ne ziwola kw'ossa n'obwana bwazo, nga emabbali waliwo emiti, wansi w'emiti egyo waliwo akayumba akalimu weema munda. Emabbali n'emabbali bw'oyisa amaaso gy'olengera emiti egimu egyamatalaga mu mabanga ate nga emirala nagyo giri ku nsozi era ginyirira okukamala.

Ennyumba ey'ebbaati oba ey'amabaati yaserekebwa mwamba eriko amabaati agakaddiye ne gakyusa langi n'efuuka ya kitaka, weewaawo ng'agamu gakyali meeru. Eriko akadinisa akamyu akali mu langi eya bbululu, erimu oluggi olwa wankaaki oluggule era ng'eyina langi ey'ekisipi wansi enzirugavu kw'ossa n'eya waggulu enjeruyeru.

Entuumu y'ebinyeebwa mu kibbo ekirimu amawulire. Ebinyeebwa ebinnansi ebitundibwa bitera okusangibwa ku makubo mu kibbo ekiruke obulungi mu nsaani ekiruke obulungi obukeedo.

Engalo z'omusajja zikutte akagege kalimu langi ez'enjawulo. Mulimu langi eya kyenvunvu nga kali mu buwanvu bwa ffuuti nga emu.

Omusiri gw'omuceere; omuceere nga gukyali mutoototo tegunnakula naye nga gutaddeko, gwe musiri oba essamba ly'omuceere; essamba liba lya bikajjo naye guno musiri gwa muceere.

Ekifaananyi ky'omukyala eyeetisse omugugu ogujjudde obulungi mu kisero. Kuliko ejjambiya oba kye wandiyise ekiso, kuliko ebicupa, ekicupa ekinene ddala, kuliko akadeeya era nga w'ayimiridde waliwo emitayimbwa emisibe obulungi ng'emabega waliyo amazzi kw'ossa n'omuddo ogwa kiragala.

Abantu babiri okuli omusajja omukulu kw'ossa n'omwana omuvubuka bali ku lubalama lw'ennyanja nga bakutte amalobo gaabwe, abalabika okuba nga bavuba. Ewala eri ddala waliyo ekibuga ekirimu zikalina era nga n'olukalu luliko emiti n'abantu abaali balabika okuba nga bawuga.

Obumuli obunyirivu bwe buli wansi ddala n'enjuki gy'olengera ng'ebugendako kwe kunyirira kw'obulabako mu langi eza kakobe ate nga mulimu n'eza kiragala kw'ossa n'eza kitaka eziraga obusubi obukaze.

Obudde bwa kawungeezi, enjuba egwayo, laba omuvubi ali ku nnyanja wakati ng'era asuula obutimba ku mazzi. Tulengera omwezi waggulu eri ogulaga enjuba waggulu eri eraga nti obudde buwungeera.

Embeera y'ekyalo; tulaba maama n'omwana, nga maama atudde wansi anywa ku mazzi mu mu kadomola aka langi eya kyenvu ate nga n'omwana ayimiridde awo naye alabika ng'alinze kunywa ku mazzi ge gamu ago maama g'anywako. Bali mu kukoola kasooli, ng'era n'enkumbi weeziri awo wansi maama w'atudde. Balimidde ddala ng'era gye balaga tulaba teri muddo okuggyako ebimera ebya kasooli.

Enjuba ng'egolooba erabikira mu langi eya kyenvu, ng'ekubye ekitangaala ku kimuli ekya kakobe era ng'erabikira ddala bulungi.

Ekisolo kye bayita empisi kiri mu nsiko kiyina amagondogondo n'amatu mabangalavu, kitunula okulaba ki ekigenda mu maaso.

Ekifaananyi ky'omuntu ataliiko mutwe, alina akakomo akalimu langi ez'enjawulo omuli emmyufu, omuli eya bbululu, omuli eya kyenvu n'eya kiragala. Abagalidde akakoofiira, emikono gye middugavu era ng'olubuto lwe lunenenene.

Okusanyukamu Kya buntu era nga ne bano b'olengera abaaliwo bazina nga beesibye ebisenso era nga waaliwo abakuba engalabi, abakuba nnankasa, abanyeenya ensaasi mwanattu znnamunjoloba n'ebirala. Beesibye ebisenso n'endege nnyingi era nga waaliwo n'abaana abalaba. Emabega waabwe we waali ennyumba eyazimbibwa n'amataffaali amookye etannaggwa naye nga ne side zaayo eri waaliyo ah omuntu eyali alengera abaali bazina.

Omusajja eyeesabise obulungi ataddeko akakookolo, ataddeko akakoofiira, ali mu mulyango, ali mu ssuuti enzirugavu asibye n'ettaayi.

Tulaba awalundibwa ebyennyanja nga wansi waliyo omusenyu era nga temuli mazzi naye ng'ebiveera bino biri mu langi ez'enjawulo nga ku kirabika banaatera okuteekamu amazzi balundirewo.